Bɛ nindila kontarata tuma tihi m biɛni ŋɔ la tankpaɣu biɛni garabuli ka katapila nima biɛni do'so zala zuɣusaa ka piri kambuu ka ga woochi m pili helimenti.

Loori nima n galisi be palli zuɣu loori nima maa nyɛla zaɣa sabila niriba n zanzaya ŋɔ o yela kootu sabinli ka bɛ sheba miri loori sheli ka niriba gba lahi be bɛ nyaanga pirinsi n nyɛ ba.

Niriba n-chanila ŋɔ mɔri n-doya ŋɔ paɣa so yela liiga sabinli ka so jinjam sabinli ka piri namda piɛlli ka do'so nyaɣi baaji sabinli ka lan gbubi baaji shɛli n-dariti chana bi'so be bɛ nyaaŋa.

niraba n laɣasi ʒɛya ŋɔ paɣaba biɛni ka dabba gba lahi biɛni shab gbubila foon nima ka wuɣi bi nuhuri ka sanbood biɛni yili n bɛ bi nyaangi ŋɔ bi shab pilila zipili piɛla piɛla ka so ninkpara

Niriba zala zuɣusaa ka wuɣi bɛ nuhiri mori n doya ŋɔ tihi biɛni loori piɛlli n zaya ŋɔ ka taaya maa nyɛ zaɣa sabinli niriba ŋɔ yela liiga nima.

Sarati n niŋ la ŋɔ loori maa nyɛla loori sabinli o saɣimmi zaya palli n doya ŋɔ niriba pam n laɣim zanzaya fayasevis pɛsineli nima ayi m biɛni la.

Doo n zaya ka gbibi bia bia maa yela liiga ʒee ka paɣa so be o nyaanga ka ye liiga sabinli ka pobi bin'pob'sabinli paɣa so lahi be o nyaanga n ye liiga ʒee .

Kom n doya ŋo ka ŋarima bɛ di puuni yiya n ʒɛnʒɛya ŋo tihi bɛ di nyaanga ka mori gba lan biɛni baaji nim tamtamya ŋo ka

duu ŋɔ ni yaa silimiinsi mini gbaŋ' sabila n-laɣim beni poliinsi n-za bɛ nyaaga la o yela yunifom sabinli jinjam sabinli bukunima n-tamtam ya ŋɔ fulaaki m-beni la.

Kom n doya ŋɔ tihi n zaya ŋɔ yili m be di nyaanga mori n doya ka koɣa dondoya biriji n beni la ka sagbana biɛni ka.

duu ŋɔ ni kuɣu biɛni fulaawa nim biɛni kabood biɛni buku nim n bɛ baskɛt ni la jiŋlaa shɛli biɛni tii jiŋlaa n nyɛli ka miro lahi biɛni

Sooja n zaya 8o yiɛla sooja nɛma ka piri kambuu so bɛ o yɛanga o gba zami o so la jinjam sabinli ka piri namda niriba zin zila bi yɛanga yino yiɛla liiga piɛlli ka piri namda piɛlli.

Paɣa n zaya ka gbibi o bia n zaŋdi binshaɣu tiri do'so o yela liiga sabinli paɣa ŋɔ nyaɣala baaji Alapilee piɛli m be bɛ nyaanga ŋɔ polinsi nima ayi n lahi be bɛ nyaanga do'so lahi zami ka baaji nima dondoya.

Sooja nima n zaya ŋɔ mini niriba tihi m be bɛ nyaanga ŋɔ samboori biɛni so yela liiga piɛlli ka so gba lahi ye liiga piɛlli ni jinjiɛm piɛlli ka piri namda niriba n zanza bɛ nyaanga ŋɔ so gbibi la fooni.

Bihi n zanzaya yuuni do'so ka gbibi tooyi n diɛmda doo ŋɔ bi piri namda ka so jinjiɛma sabinli ka ye chinchini liiga paɣa m be o nyaanga la o sola jinjiɛm sabinli.

Niriba n laɣim zaya ŋɔ so bi yiɛ liiga ka so jinjam sabinli o bi piri namda kom n doya ŋɔ tihi bɛ bi yɛanga mori lan bɛni ka yili bɛni ka bi so chɛna o bi piri namda paɣa n yɛ o ka o yɛaɣi baaji.

Tankpaɣu n doya ŋɔ katapila nima bɛni tipa nima biɛni ka tankpaɣu bɛ di puuni pala n doya ŋɔ loori sabinli n chɛni ŋɔ tihi biɛni duri lan biɛni ka bi tumidi tuma bulɔk za nzaya ŋɔ.

Niriba m piɛ foolii n cheni ŋɔ niriba maa galisiya pam tihi n za bɛ nyaanga la mori n doya ŋɔ bihi biɛni sheba nyaɣi la baaji nima ka bɛ sheba zabri nyɛ zab'sabla sabla.